Iri iruva rechirungu. Ruva rakagadzirirwa. Ruva iri nderegirini. Ruva iri rava panguva yekufa saka maruva ayo ndeyeyero.

Iyi imba yekumusha, imba yakapfirirwa nehuswa. Kuseri kwemba iyi, kune miti, miti yegirini. Kumusoro kwemba iyi, kune makomo, makomo ane miti uyezve apa pamba panevhu rine masora.